Kuqakathekile ukuba ungaba lomkhuhlane oyabe ehlasela amazwe amanengi kuhlolwe abantu ukuba akula muntu osebanjiwe emazweni njalo behlatshwe ama "Vaccine" ukwenzela ukuba bengahlaselwa abantu .

Kuqakathekile ukuba uhulumende encedise abantu emkhuhlaneni engalimaza ilizwe njalo befake imthetho eyabe ilandelana lokuba abantu bengazivikela kanjani emkhuhlaneni leyi engalimaza abantu abanengi.

Ukuhlabelwa imikhuhlane kuqakathekile. Ngesikhathi se COVID19 banengi ababulawayo yimikhuhlane ngoba bayekela ukuhlaba i vaccination yakhona

kuqakathekike ukuba amagcikwane lemikhuhlane ehlasela amazwe kutshone kulungiselwe amavakisini bahlatshwa abantwana labantu abakhulayo ukwenzela ukuthi engahluphi phambilini.

Kuqakathekile ukuba abantwana nxa besanda kubelethwa bayehlatshwa ama vaccination abanceda ukuba bavikeleke emkhuhlaneni ehlasela abantwana abancane.

Ezikhathini zalamuhla kugcwele amagcikwane ahlasela izizwe lezizwe abe thelelwana ngendlela ezihlukeneyo , amanye ethelelwana ngocansi amanye ethelelwana ngokuphefumula amanye ngamanzi

Kuqakathekile ukuthi imizimba yabantu itshone imatasatasa. Ukwenzela ukuthi amathuba oku ihlaselwe yimikhuhlane engalimaza isizwe ebemalutshwana njalo kube labantu abalemizimba eqinileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bezivikele emkhuhlaneni elimaza inengi yabantu. Imkhuhlane le sebalungisa ama vaccination kweyinye kuyabe kungela amavaccination kuyabe kulezidlela zokuthi umuntu azivikele emkhuhlaneni yakhona.

Kuqakathekile ukuba amahulumende amazwe ebambisane endaweni zempilakahle ukwenzela ukuba ancedisane ma kuyikuthi elinye ilizwe selihlaselwe yimkhuhlane.

Kuqakathekile ukubana abantwana abafundayo befundiswe ngendaba zempila kahle lokuziphatha kahle, befundiswe ukuthi ukuzi nakekela behlambulukile kuyabanceda ukuzivikela emikhuhlaneni emnengi.

Ezikolo ezinengi kuqakathekile ukuba uHulumende wempilakahle encedise ukuba kufakwe izinto zokuhlambulula ukwenzela ukuba abantwana behlanzeke lendawo ihlanzeke kungabi lemikhuhlane.

Kuyinqakatheko kakhulu ukuba ihulumende lamanye amahulumende kwamanye amazwe behlanganise amakhanda bekhulume ngendaba zempilakahle ukwenzela ukuthi abantu belulame.

Kuqakathekile ukuba abantu bebe lolwazi lwempilakahle bethole indawo zokusizwa mayelana lempilakahle yemikhuhlane eyabe iyenzakala endaweni ezinengi ,njalo ohulumende bamazwe bancedisane esigabeni sonalesi.

esikhani sokubana amazwe abe ehlaselwe ngumkhuhlane omkhulu kuqhakathekile ukuthi abezempilakahle behlabe abantu ngama vacine ukwenzela ukuthi imzimbayabo ibe lamandla wokulwisana laleyi mikhuhlane

Kuqakathekile ukuba ilizwe lingathola indlela yokuzivikela emkhuhlaneni othile ongalimaza isizwe encedise amanye amazwe ukwenzela ukuba sivikeleke sonke njengabantu

Ngezikhathi zanamuhla kuqakathekile ukuthi amazwe ancedisane ngendaweni zempilakahle ngoba akwaziwa okungayenzakala kusasa jikelele. Kungenzeka ukuba kubelomkhuhlane ongacina elimaza elinye ilizwe.

Ingane ezincane ma zisanda kubelethwa noma zileminyaka emibili kumele zihanjiswe ekililinika ziyehlatshwa ama vaccination ukwenzele ukuthi zivikelwe emikhuhlaneni engalimaza imizimba yazo.

Ezigabeni lasezigabeni kuqakathekile ezikhathini ezinengi ukuba kube lenhlanganiso yabantu bexoxa ngempilo kahle yezingqondo ukwenzela ukuthi abantu bencediswe.

Kuqakathekile ukuba umuntu oyabe ethwele nzima ngesifo esiyabe sihlasela ingqondo ethole usizo eyabe eludinga ukwenzela ukuthi engalimazi abantu aphilisana labo.

Kuqakathekile ukuba abantu abayabe belinyazwa ngumkhuhlane wengqondo beyethola usizo abaludingayo bengakaqalisi ukuhlupha abanye ngoba abantu bacina bezilimazile ngokungahlolisiswa

Abantu abanengi bakhathesi bayahlutshwa yinhlupho yemali. Lokhu kubayenza becine sebelimala lasemakhanda, sebesiba lesifo sengqondo. Kuqakathekile ukuba abantu abanjalo bethole usizo.

Kuqakathekile ukuba amaklinika lezibhedlela lalapho okuhlaliswa khona abantu abagulayo kube lemibheda ukwenzela ukuba umuntu ma esengozini enkulu kakhu ebe lapho akhothamisa khona ikhanda.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi amakiliniki lezibhedlela lalapho okuhlolwa khona abantu abangezwa kuhle indawo zakhona zihlale zivuliwe, loba ngomgqibelo loba ngesonto ngoba akwaziwa ukuthi ingozi ingahlasela nini abantu.

Kuqakathekile ukuba emakilinika lasezibhedlela kube kulemilayo eyabe ibhalwe ngaphezulu eyabe ihlola ukuba leli ikamela lisebenziswani

Izindawo lapha abantu abathola khona usizo elimayelana lempilakahle ziqakathekile ukuba ziyande ukwenzele ukuthi abantu bethole usizo lempilakahle.

Ezikhathini zalamhlanje odokotela labakhulu esigabeni semithi batshona nefundisa abantu Ukuqakatheka kwama vaccination lokuziphatha kahle ukwenzela ukuthi umuntu ezivikele emkhuhlaneni eminengi

Ezibhedlela lasemakilinika kumele kube labonesi abanengi ukwenzela ukuba abantu abafuna usizo bengathwali nzima ezikhathini ezinengi

Kuqakathekile ukuba ezibhedlela, emakilinika lalapho okuphiwa khona uncedo lwempilakahle kube labantu abayabe befundele imithi ukwenzela ukuthi bebekwazi ukusiza abantu abadinga uncedo.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela, emakilinika lalapha okutholakala khona usizo lwempilakahle bayayigezisa , beyilungise, beyihlole bebona ukuba ilokhe isasebenza kahle.

Kuqakathekile ukuba abantu abasebenza ezibhedlela bebe lezimota ezigijimayo ukwenzela ukuthi ingozi ingehlela umuntu bekwanise ukumletha esaphila.

Kuqakathekile ukuba ezibhedlela noma emaklinika kube lendawo lapho okuyabe kuthengiswa khona imithi ukwenzela ukuthi bengakutshela ukuthi udinga umuthi onjani behle bekunike

Ezikhathini zalamuhla kulemtshina eminengi ehlukeneyo, esebenza ukuba ihlole abantu abadala imkhuhlane eyabe ibahlasela nxa begula bengakhula. Imtshina leyi ihlola ngendlela ezihlukeneyo

Kuqakathekile ukuthi abantu abakhulileyo bahambe bayehlolwa imikhuhlane ehlasela abantu abadala. Ezikhathini ezinengi abantu abananzeleli ukuthi limikhuhlane sibahlasele baze bazibone sebesezibhedlela.

Ikhona eminye imkhuhlane eyabe idinga ukuba ihlolisiswe ngegazi. Kuqakathekile ukuba kube lezindawo eduze lapha okuyabe kulabantu ababe belolwazi lokuhlola imkhuhlane yakhona.

Imkhuhlane ehlasela abantu abakhulileyo isiyande kakhulu ezikhathini zalamuhla kuqakathekile ukuba umphakathi lezibhedlela kuncedise kakhulu abantu abakhulileyo ukuba belulame emkhuhlaneni le.

Lapha okuhlolwa khona lokulungiswa khona imithi kuqakathekile ukuba babe lalapha ababe befaka khona imithi eyabe isishlolisisiwe lemithi eyabe ingakaqedi ukuhlolisiswa

Kuqakathekile ukuba lapha okuhlolwa khona amaphilisi imithi lemkhuhlane kube yindawo ehlanzekileyo ukwenzele ukuba incekeza zingangeni phakathi kwezinto ezihlolwayo.

Ziyabe zikhona izindawo ezibhedlela eziyabe ziqondane leminye imikhuhlane noma amagcikwane izindawo lezi ziluncedo kakhulu ebantwini abanengi njalo ziyelapha kahle.

Izinto ezinengi zemkhuhlane sezihlolwa ngemitshina. Kugcwele kakhulu izindawo zokuhlola imikhuhlane lokuhlola ezinye izinto eziyabe zihlupha abantu emzimbeni lase mphefumulweni . Kuqakatheke kakhulu ukuthi kube lakho okuyinto kwakhona.

Kuqakathekile ukuthi ihulumende ibe iyeseka abezempilakahle bengqondo ukwenzela ukuthi bencedise abantwana abayabe betshayisane lezinye inhlupho noma labantu abadala abayabe bengaphilanga kahle.

Kuyabe kulendawo ezibhedlela zengqondo lapha okuyabe kuhanjiswa khona abantwana kwenzele ukuthi bencediswe lalapha okuhanjiswa khona abadala kuqakathekile ukuba abantwana bethole lonke usizo

Kuqakathekile ukuba odokotela benqondo labanye odokotela bencedise abantwana abakhulayo ukuba qa bangatshayisana lenkinga empilweni bebe lalapha kuyacatsha khona.

Kunengi okuyizinto okusetshenziswa ngabodokotela ukwenzela ukuba bazivikele ukuba bengatholi ingcekeza nxa beselapha isigulane. Lokhu kuyabanceda ukubavikela ukwenzela ukuthi bengangcoli.

Ezikhathini zanamuhla imikhuhlane eminengi isihlolwa ngemitshina lokhu kwenzelwa ukuthi bebelolwazi lokuba umuntu uyabe ephethwe kuyini bebekwazi lokuthi bamelapha njani.

Ezkhathini zanamuhla sokulemizamo yokuyenza imitshina encedisa kakhulu entweni zempilakahle lokuyelapha imzimba, kuqakathekile ukuba abantu abayisebenzisayo bebe lolwazi.

Imitshina yezibhedlela isebenza indlela ezihlukeneyo kuqakathekile ukuthi ma ungumuntu ubelalo ulwazi ukuthi imitshina lemitshina esibhedlela isebenza msebenzi uphi ukwenzela ukuthi ubekwazi ukuthi uqonda ngaphi nxa udinga usizo.

Udokotela wamazinyo uyabe eseyelapha umuntu oyabelenkinga emazinyweni bayakwanisa ukuthi bengahlola bebonukuthi izinyo lakhona alelapheki belikhiphe.

Ezibhedlela sekusebenza imitshina imitshina eminengi. Itechnology isiphucukile. Sekulendlela ezinengi. Ezokuhlola ukutba umuntu ululeme, nomqa uyagula.

Kuqakathekile ukuba umntwana ma esiya esibhedlela noma ekilinika noma eyinye ndawo eyabe isipha usizo ebe lomzali ukwenzela ukuthi engadlalisi imitshina yezibhedlela.

Imitshina yase zibhedlela iminengi kakhulu njalo ma ungumuntu oyabe ekhaliphile mele ubelalo ulwazi lokuba imtshina lemtshina le isebenza msebenzi bani.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi unakekele amazinyo akho njalo uhlala hlale uhambe uyewahlolisa esibhedlela samazinyo ngoba akwaziwa okungenzakala emazinyweni. Uzacina suwakhiphisa.

Kuqakathekile ukuthi kubelezibhedlela noma odokotela abalapha amazinyo ngoba ezikhathini ezinengi abantwana noma ngitsho labantu abakhulileyo batshona isikhathi esinengi besidla amanamunede njalo lokho kuyadala ukuthi amazinyo ebole

Okwamanje kulula kakhulu ukuthi umuntu elulame ekuqamukeni konyawo ngoba bahle bemfake izinto zokuhlanganisa amathambo. Imitshina yanamuhla iluncedo kakhulu.

Ngezikhathi zalamuhla loba lilizwe liphi kuyatholakala yonke i equipment edingakala ezibhedlela ngoba imithi yakhathesi kudingakala ukuthi kubelemitshina encedisayo ukwenzela ukuthi izinto zakhona zenzeke kahle.

Ezikhathini zalamuhla, kulemithi eminengi eyakhathesi enceda ngento ezinengi. Eminye uyayithola inceda ngokwehlisa umzimba eyinye inceda ngokuba ingqondo icabange kahle.

Ukuphucuka kwezizwe lokuphucuka kwemithi kube luncedo kakhulu ebantwini abanengi ngoba kulemithi kathesi eyabe iqeda ukuvimbana lokuphuma umungula.

Imithi yakathesi ilusizo kakhulu ebantwini ngoba iyabe ilotshiwe ukuba umuthi lo usebenza kanjani njalo unceda ukusiza ukuyini emzimbeni womuntu.

Imithi yakhathesi iyathathwa ifakwe phakathi kwamabhokisi. Amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe ukuba usebenza njani umuthi wakhona njalo uyabe ulani phakathi.

Imithi yanamuhla isibuya ngendlela ezihlukeneyo uyathola abanye beyifake phakathi kwamambodlela ayabe ebhalwe amabizo wokuba imithi yakhona isebenza kanjani njalo ilapha ikuyini.

Imithi yakhathesi ilusizo kakhulu njalo ebantwaneni abancani imithi abayenzela yona ngeyokuthi ibe izwakala angani yinamunede ukwenzela ukuthi engakhali ma ewunatha.

Imithi yangamanje ayifani lemithi yakudala ngoba imithi yangamanje iyabe ibhaliwe ukuba uyisebenzisa kanjani njalo unatha imithi engaki ukwenzela ukuba ulunge.

Imithi yakhathesi ayisafani lemithi yakudala ,ngoba iyabe ilemibhalo. Eyabe ihlola ukuthi imithi leyi isebenza kanjani. Njalo iyabe itshengisa ukuthi kumele uwunathe njani.

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yakhathesi. Ngoba imithi yakhathesi iluncedo njalo iyaphangisa ukwelapha umuntu. Ungayisebenzisa ayisoze ikuthathe isikhathi ukuba isebenze emzimbeni.

Kuqakathekile ukuba ma usiyathenga umuthi wokulapha inhlungu oyabe uyizwa, uhambe kudokotela ekulayele ukuthi uthenge wuphi umuthi. Ngoba kwenzakala kwesinye isikhathi ukuthi besebenzise imithi engayosiyo abantu bacine belimele

Kulabanye abantu abathi kumbe bengadla ukudla baphume izilonda emzimbeni. Imithi yakhathesi iyanceda ukwelapha izinto ezinengi ngitsho lezifo eziphuma emzimbeni.

Imithi yakhathesi ilusizo kakhulu nxa kuyikuthi uyabe ubulawa yisilungulelo yikuphombu kuyathenga imithi uyinathe awuhlali imzuzo eminengi uyazizwa sululeme

Imithi yakhathesi kuyabe kubhaliwe ukuba inathwa ngabantu abayabe belemnyaka emingaki lokuthi abadala banatha wuphi abantwana banatha wuphi ukwenzela ukuthi abantwana benathe imithi ehambisana labo.

Imithi yakhathesi isebenza ngendlela ezihlukeneyo .Eminye isebenza ngokunathwa , eminye njalo bayayijova emzimbeni. Bekuhlabe ingene ngaphakathi ihle iyenze umsebenzi

Sokuphucukile ke emithini. Imithi yalamuhla ayifani lemithi eyayisebenza kudala ngoba imithi yalamuhla iyabe ibhala bhaliwe ukuthi isebenza "for" isikhathi esingakanani.

Imithi yalamuhla iyabe ibhaliwe ukuthi isebenzani njalo eminye imithi iyangezelela ama nutrients ayabe engekho emzimbeni womuntu .

Ezibhedlela uyathola yonke into ongayidinga imithi yakhathesi siphambili kakhulu ngoba sungathola imithi yokufaka ngitsho lasemehlweni eyabe ingamanzi eyokulapha amehlo ma kuyikuthi uyabe usizwa ubuhlungu

Izikhathi lanamuhla sezitshitshile azisafani lezikhathi zakudala. Okwamanje sesisebenzisa imithi yamakhiwa. Imithi leyi iyasinceda kakhulu ngoba nxa itshaywa likhanda uphonguthatha okulithembulethi okukodwa kuyaphela yonke inhlungu.

Kuqakathekile ukuba kube lendawo ezinengi eziyabe zincedisa abantwana ngokuhlatshwa kwabo lokulungisa inhlalakahle yabo, abantwana abancane kusiyafika asebekhula.

Kuqakathekile ukuba umphakathi encedise ekuyakheni kwalaba abantwana abayabe beyelula khona imizimba ukwenzela ukuthi bevikelele emikhuhlaneni elimaza abantwana abakhulayo.

Kuqakathekile ukuba esibhedlela lasemakilinika kube lodokotela oyabe ekhangele injongo eyodwa eyemkhuhlane noma eyempilakahle ukwenzela ukuthi kungabi lokubangisana ekulapheni abantu.

Odokotela abasebenza endaweni ethile kuqakathekile ukuba babeyazi imitshina abayisebenzisayo lokho ngezinye indlela mele kube ngudokotela oyabe esesigabeni esithile

Njengabantu abafundileyo loba abayabe belolwazi kuqakathekile ukuthi sivele amaklinika noba izibhedlela ukwenzela ukuthi kungaba labantu abalimala bengalindelanga kube lendawo eduze

Kuqakatheke kakhulu ukuthi kuvulwe indawo ezithengisa imithi. Ziyande zibe zinengi esigabeni, ukwenzela ukuba abantu bebe lendawo yokuthola mithi skhathi sonke.

Imithi lemithi iyabe ibhalwe ibizo lalapha elungiselwa khona, ukwenzela ukuthi umuntu abekwazi ukuthi yena yiwuphi umuthi omusebenzela kahle.

Lapha okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuba imithi lemithi ifakwe ngendlela esebenza ngayo njalo kube lemithi esebenza ebadaleni lemithi esetshenziswa ngabantwana ihlukaniswe.

Kuqakathekile ukuba emalokitshini , emadolobheni lasendaweni ezinengi nengi kube lendawo lapha ethengisa khona imithi ukwenzela ukuthi abantu bethole usizo ngendlela elungileyo.

Kuqakathekile ukuthi amafamasi , athengisa imithi .Ebe lemithi yonke eyabe idingakala .Ukwenzele ukuthi abantu bethole usizo abaludingayo .Ezikhathini ezinengi ezehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuba lapho okuthengiswa khona imithi emafamasi kube labantu abayabe belolwazi lwendimi ozehlukeneyo ukwenzela ukuba kungabuya umuntu iyabe ekhuluma indimi engayisiyo encedwe

Kuqakathekile ukuba lapho okuhlala khona abantu abanengi indawo lendawo amadolobho kube lalapho okuthengiswa khona imithi ukwenzela ukuthi abantu bengasweli imithi ngezikhathini zobunzima

Lapha okugcinwa khona imithi kuqakathekile ukuba belandelele imthetho eyabe ibhalwe emithini eminye imithi ifuna ukubekwa lapho okuqanda khona njalo eyinye iyabe ingafuni umqando

Imithi yezilungulelo iyanceda kakhulu ebantwaneni lasebantwini abadala kuqakathekile ukuthi imithi le nxa beyilungisa beyenze ibe kabili kubelomuthi oyenelisa ukunathwa ngabantu abakhulileyo lomuthi oyenelisa ukunathwa ngabantwana abancane ukwenzela ukuthi labo abantwana abancane bengazizwa besebuhlungwini bethole lapho okokukhala khona.

Kuqakathekile ukuthi abantu abayabe belolwazi lwemikhuhlane lezindlela zokuzivikela emkhuhlaneni yonaleyo. Behambe bencedisa abantu abayabe bengalalo lololwazi. Ukwenzela ukuthi sivikeleke.

Sokuphucukile endaweni ezinengi ngoba abantu abahamba befundisa abantu ngempilakahle sebegcwele kakhulu njalo njengabantu kuqakathekile ukuba nxa besifundisa ngempilokahle silalele

Kuqakathekile ukuthi abadala labantwana emphakathini kubelenhlanganiso eyabe ihlanganisa abantu ikhuluma ngezempilakahle. Lokhu kuyanceda abantu ukwenzela ukuthi bebe lolwazi lokuziphatha kuhle

Kuqakathekile ukuba inhlangano zabantu bekhuluma ngokuqakatheka kwempila kahle zenziwe kakhulu ukwenzela ukuba abantu abangela lwazi lweze mpilakahle babe lalo

Indlela zokuhlolela igcikwane le HIV seziyandile ngezikhathi zalamuhla sulakho ukuhlola usasendlini ukuba ulalo yini lelo gcikwane loba awulalo.

kuqakathekile ukuba abafana lamankazana bafundisiswe ngendlela imzimba yabo esitshintsha ngayo nxa sebekhula ukwenzela ukuba bebekwazi lapha abakhala khona nxa sebesizwa inhlungu

Kuqakathekile ukuba abantu behlolele amagcikwane wocansi ukwenzela ukuthi bethole usizo abayabe beludinga bengaveli bethelele abanye amagcikwane lawa athelelwana ngocansi

Kuqakathekile ukuba abantwana nxa besanda kuzalwa bahlatshwe amavaccination akhona ukwenzela ukuthi bekhule beqinile njalo betshone besiyatshekhelwa ukuthi abalamkhuhlane engabalimaza.

Kuqakathekile ukuba umuntu owabe ezithwele elindele ukuba lomntwana ebe ehamba esiyahlolisiswa esibhedlela ukwenzela ukuba umntwana wakhe ezalwe beqinile

Kuqakathekile ukuba abantu abadlala imidlalo yekugijima noma imidlalo yebhola leminye imidlalo yokugijimisa umzimba kube bancediswa ngabantu bempilakahle ukwenzela ukuba bengalimali.

Umuntu nxa elimele enyaweni loba eqamukile bayamnika okuyisigodo okokuthi ebe ehamba ezincedisa ukumbelela ukwenzela ukuthi ephangise ukululama elunge masinya

Kuqakathekile ukuba nxa kwenziwa imidlalo yokuvoxa voxa imizimba kubelabantu bempilakahle ukwenzela ukuthi kungalimala umuntu ethole usizo engakahanjiswa ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuba ma kudlalwa imidlalo yokuzivoxavoxa imizimba ,kube labantu abempilakahle abayabe bekhona ikwezela ukuba kungalimala abantu noma omunye engene engozini ethole usizo.

Kuqakathekile ukuba ma uyenza imidlalo yokuvoxavoxa umzimba unathe amanzi ukwenzela ukuthi ungezelele igazi lokuba ungezelele amanzi ayabe ephuma ngokuginqa.

Abantu bayaxwayiswa ukuthi bengatshoni besebenzisa omakhalekhukhwini isikhathi sonke . Kumele beke bephumuze amehlo ukwenzele ukuthi imizimba yabo iqine.

Imtshina esebenza ezibhedlela kuyabe kukhona eyinye eyabe ihlola ukuba umuntu ulokhe esaphefumula loba kuhlola ukuba inhliziyo yakhe igijima njani ngoba kuqakathekile ukuthi behlole izinto zakhona.

Kuqakathekile ukuba abantu bebeyazi imsebenzi yemakhala ekhukhwini ngoba ngensuku zanamuhla uyathola ukubona ukuthi usizo lokuqala lusebenza njani ngoncedo lomakhala ekhukhwini.

Ukuba sibelalo ulwazi lokusebenzisa imtshina kuqakatheke kakhulu ngoba abantu abanengi babulawa yimtshina yonaleyi ngoba bayabe bengakwazi ukuthi isebenza kanjani.

Kuqakatheke kakhulu ukuba usebenzisa imitshina. Loba ngingathi izinto zetechnology. Ubekwazi ukuthi kakumelanga uzisebenzise isikhathi eside ngoba kuyalimaza kakhulu umzimba.

Ezikhathini zanamuhla emtshineni esiyisebenzisa insuku zonke enjenga bomakhala ekhukwini lamakhomputha kuyabe sokulezinto ezisinceda ngempilakahle ezifakiweyo

Kuqakathekile ukuthi emtshineni esiyisebenzisayo, sibe lama applucation ayabe esinceda ukuthi sibe lolwazi lokuthi imitshina yakhona siyisebenzisa kanjani. Ngendlela imitshina yakhona engeke ilimaze impilakahle yethu.

Ezinsukwini zalamuhla abantu abanengi batshona besebenzisa imitshina entweni ezinengi njalo abanye abazivikeli emtshineni kuqakathekile ukuthi uma usebenzisa umtshina uhlalahlale uke uwuyekele.

izibhedlela ezinengi zilemitshina encedisa abantu abayehluleka ukuphefumula kahle ukwenzela ukuthi beyenelise ukuthola umoya ngemtshina imtshina leyi isebenza ngendlela ezitshiyeneyo kwesinye isikhathi uyathola umuntu esedlulile kodwa bekwanisa ukumgcina ngemtshina

Kuqakatheke kakhulu ukuthi ma ungumuntu okhulileyo ubelolwazi lwezinto zaboma khala ekhukhwini lama computer, ukwenzela ukuthi ungaqalelwa ngabantu besebeku bhadalisa izinto ezingekhoyo.

Ukubala lolwazi lokuba izihlahla ezithile zitholakala kuyiphi indawo kuqakatheke kakhulu ma ungumuntu osebenza ngemithi yesintu ngoba kuyakunika ulwazi lokuba udinga luphi ngesikhathi siphi

Kuqakathekile ukuba abantu belondoloze njalo bephathe izithelo zesintu ngothando ngoba nxa sebesezikhathini zokudinga uncedo imithi leyo ephuma ezihlahleni iyabanceda

Akunzima kakhulu ukusebenzisa imithi yesintu njalo imithi yesintu ayikhitshela mali kwezinye isikhathi uyayithola ivele iziphumela eyadini yakho uhle uyithathe uyifake ekudleni.

Izihlahla ezilaphayo kuqakathekile ukuba abantu beziphathe kahle, babebezilungisa njalo bebe bezihlanyela njalonjalo ukwenzela ukuthi ziqhubeke zibanceda.

Okunye okwenza imithi yesintu ibe yisimanga yikuthi akwaziwa lapho esingamila khona isingamila kwezinye izindawo ezimangalisayo ngenxa yokuba iyinto evele emhlabathini

Imithi yesintu iyanceda kakhulu izihlahla ezinengi eziyabe zikhipha imithi yesintu zibange ukubangiswa inotho yomhlabathi ngezinye izihlahla eziyabe zingela ncedo.

Ukulondoloza lapha okudabuka khona izithelo ezisinceda entweni ezinengi kuqakatheke kakhulu emphakathini ngoba ngaphandle kwalezo zithelo akula imithi esiyelaphayo.

Kuqakathekile ukunakekela izithelo lokuzihlanyela kwezinye indawo ukwenzela ukuthi ziyande ngoba izithelo lezi ziyimithi ziyelapha ngapho ziyadliwa.

Izihlahla ezikhipha imithi yesintu kuqakatheke kakhulu ukuba abantu noma umphakathi beziphathe ngendlela eqondileyo betshone bezinakekela ukwenzela ukuthi lazo ziphile kahle.

Ukudla esikudla nsuku zonke kuqakathekile ukuba kube yikudla okuyakha umzimba kungabi yikudla okudiliza umzimba njalo kube yikudla okuqinisa amasotsha omzimba njalo kube yimithi yesintu.

ngitsho ma uzihambela egangeni usungayithola ke leyo mithi yesintu yikho okwenza imithi yesintu ibe lula ukutholakala ngoba itholakala ndawo yonke lapha oyabe uhamba khona

Izihlahla ezikhipha imithi yezintu ziqakathekile ukuthi abantu behlale bezihlola, beziphathakahle njalo bezithelela ukwenzela ukuthi zibancede labo zikhiphe imithi eyabe ilungile.

Ukulondoloza lokunakekela izithelo kuqakathekile ngoba izithelo zesintu ezinjengama mint ziyanceda kakhulu ukuvikela abantu emkhuhlaneni emnengi.

Kuqakathekile ukuba sinakelele imvelo. Ngoba imvelo yonaleyi yiyo esinceda ngemithi esiyisebenzisa nxa singezwa kuhle. Ngaphandle kwayo imvelo asilalutho.

Izihlahla ezisebenza njengemithi sezingabukeka zinjengotshani. Bayaqhulula utshani lwakhona lonalolu bekhiphe amahlamvu bewachole bewagige bese sebenathisa umuntu ogulayo.

Kuqakathekile ukuba abalimisi bemithi yesintu bebelayo ezinsimini zabo ukwenzela ukuba ibasize nxa bedinga usizo ngendlela ezinengi.

Kuqakathekile ukuba abantu banekekele kahle izihlahla eziyabe zikhipha imithi encedisa kakhulu abantu ngoba ukulondoloza imvelo kufana lokuzinakelela wena ma ungumuntu.

Ezinye izithelo eziyabe ziyimithi ziyaphuma kwezinye indawo esiyabe singazilindelanga. Sungathola kuphume isihlahla eceleni kwasendlini yakho ubone isihlahla sakhona sisiza sibili.

Bayathatha izihlahla eziyabe zifile bezifake phansi zisebenze njengomquba izihlahleni eziyabe zikhipha imithi ukwenzela ukuba zikhule kahle izihlahla lezo ezisenzela imithi.

Eyinye imithi yesintu iyasebenza ngitsho lase kudleni. Ekunatheni itiye kwesinye skhathi akudingakala ukuthi ukhiphe imali. Yikuhlanyela nje okuyisithelo okuvumayo ukuthi unathise ngakho itiye.

Imithi yesintu le yimithi osokumele iyaziwe ngabathu abanengi emhlabeni, ngoba iyasiza ngabantu ababe beswela, ababe bengelazo izimali zokuhamba esibhedlela ukwenzela ukuthi bayelatshwa.

Imithi yesintu sungayithola iyizihlahla ezihlukeneyo njalo singabuya ngendlela ezihlukeneyo. Abantu sebengayeyisa bethi kumbe yinto engelancedo khona kululamisa izinto ezinengi emzimbeni.

Imithi yesuntu isisebenziswa ngabantu abanengi kakhulu njalo isisetshenziswa izindlela ezihlukeneyo yikho uthola abanye sebeyifaka lasemithini ethwalwayo ezikhwameni ukwenzela ukuthi bengavukelwa yimikhuhlane bebelokuzivikela

Baqinisile nxa bethi ungadla izinto eziletshukela kakhulu uyagula kodwa ma ufuna ukubalekela isimo sonalesi kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukusebenzisa izinto ezinjengoluju

Imithi yesintu okwakhathesi bayathatha beyilungise beyihlolahlolisise ukwenzela ukuthi bekwanise ukudala imithi engasebenza ekugezeni inwele

Imithi yesintu isiphucukile ezikhathini zalamuhla sisebenza entweni ezinengi ezokuthambisa imzimba ukwenzele ukuthi abantu bebukeke kahle bebengabantu abahle.

Imithi yesintu eskhathini sanamuhla ayisa phombuku tholakala egangeni .Eskhathini esinengi bayayi pakitsha abantu beyilungise bebeseyithengisa ukwenzelu kuthi abantu besebenzise lula .

Kuqakatheke kakhulu sibili ukuba ukudla okudliwa ngumuntu nsukuzonke kube kulemithi yesintu phakathi. Imithi leyi ayikho yimithi nje kuphela, iyanceda entweni ezinengi emzimbeni womuntu.

Ukuyenzela ukuthi imithi isebenze kahle bayathatha imithi esebenza esintwini beyilungise ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuyisebenzisa ensukwini zokuphila.

imithi yesintu ayithathwa injalo iyishlahla ihle ifakwe emzimbeni eminye iya rajwa beyihlikihlele emzimbeni eyinye bayayichola beyifake emanzini inathwe

Abanye imithi yesintu sebayithatha bayiyenza yayaba yizithelo zokulima endlini kumanje usungathola noma ngubani elesihlahla esiyelapha umkhuhlane ngakibo.

Imithi yesintu isisebenza izinto ezinengi ngezikhathi zalamuhla. Uluju, ngezikhathi zalamuhla luyasebenza ukwenza amafutha noma ijeli yokugcobisa ikhanda.

Esikhathini esinengi imithi yesintu bayayithatha beyicholachole beyihlanganise lamanzi beyifake ezigubhini ukwenzele ukuthi abantu beyithenge ingamanzi beyisebenzise kahle.

Ezikhathini zalamuhla imithi yesintu bayabe sebeyithethe bayilungisa basebeyipakitsha emabhodleleni loba ezigubhini ukwenzela ukuthi abantu bebelolwazi ukuthi isebenza kanjani.

Kuqakathekile ukuba lasezikolo ababalisi befundise abantwana ngokuqakatheka kwemithi yesintu njalo bebafundise ngayo ukwenzele ukuba labo bebe lolwazi.

Kuqakathekile ukuba umuntu ma efuna ukulungisa umzimba wakhe ingaphandle komzimba wakhe asebenzise imithi yesintu ngoba ayisoze itshiye umzimba elimele njalo iphuma emhlabathini.

Imithi eminengi eyesintu ivela ezihlahleni, njalo kuqakathekile ukuba abantu bezilondoloze lezizihlahla bebelalo ulwazi lokuba imithi leyi isebenza kanjani emzimbeni.

Abantu abanengi ensukwini zanamuhla sebesebenzisa iAloe Vera entweni ezinengi ezhlukeneyo. Abanye bayayisebenzisa leyo Ali vera njengamafutha okugcobisa inwele, abanye beyisebenzise njenge shampoo isepa yakhona.

Abantu abanengi ukwenzela ukuba iziskin zabo zikhazimule kumbe ukuthi bekhiphe amaqubu ayabe esebusweni bayasebenzisa imithi eyabe iyenziwe nge aloe vera.

Abantu basebenzisa imithi yesiNtu ngendlela ezehlukeneyo. Abanye bayayisebenzisa ibe zimbali zokucecisa endlini abanye ibe yimithi yokwelapha.

Imithi yesintu ezikhathini zalamuhla ,isiyenzwe yavuma ukuba isebenziswe njengamasepa loma amafutha okugcoba umzimba ,ukwenzele ukuba imzimba yethu ibe mihle ikhazimule.

imithi yesintu isiluncedo kakhulu emphakathini ngoba imithi le isibuya iphakathi kwamabhodlela njalo abantu abanengi sebeyazi uncedo lwayo njalo abantu abanengi sebelusebenzisa kakhulu

imithi yesintu ibelusizi olukhulu emphakathini ngesikhathi sihlaselwe ligcikwane le COVID 19 abantu abanengi khathesi sebeyithenga njalo bayayithengisa ezitolo ezinkulu

Imithi yesiNtu sibelusizo kakhulu kithi njengabantu abansundu. Siyisebenzisa nsukuzonke njalo ngendlela ezehlukeneyo.

Imithi yesintu ayisebenzi kuphela ukuba iqinise ingaphakathini yomuntu, iyasebenza njalo ukuthi iyakhe amafutha ayabe eyanceda umuntu ukuthi ebukeke emuhle.

Kuqakathekile ukuba imithi yesintu ulwazi lwakhona luhanjiswe ebantwini lakuhulumende. Kumele luhlolisiswe lubonakale lokuba umuthi wakhona uyelapha loba uyadiliza.

Ukwenzela ukuthi ungazwa inhlungu nhlungu emzimbeni kuhlalahlale ubuyelula umzimba njalo uthathe ngitsho eminye imithi evumelana lomzimba eqinisa amabhonzo.

Imithi yesintu iyanceda izitho zomuntu ezingaphakathi iyanceda ukuba umuntu abelezitho ezihlambululekileyo njalo ezingaphumbu kubanjwa yimikhuhlane eyehlukehlukeneyo.

Imithi yesintu iyabe sihloliwe yalungisiswa basebeyifaka phakathi kwamambodlela atshengisela ukuba ibizo lomuthi yikuyini lokuthi usebenza kanjani umuthi wakhona Besebewufaka bawuqoqe ngamabizo.

Imithi yesintu ibilusizo kakhuku ebantwini abansundu lamanye abantu abangekho nsundu sebeqalisa ukuba bedinge ulwazi lokuba isebenza njani imithi le.

Imithi yesintu ezikhathini zalamuhla sebayiphucukisa abantu ngoba imithi leyi isitholakala ngendlela ezihlukeneyo uyayithola sebeyifake emafutheni okuhlambulula izikhumba.

Izithelo ezilaphayo ziyahlukana. Abanye bayazisebenzisa zibe njengembali. Abanye bayazisebenzisa ekulapheni njalo bayazihlanyela ngendlela ehlukeneyo.

Abantu abanengi sebelima izithelo zesintu ngoba sebananzelela ukuba izihlahla lezi lezithelo lezi zilusizo kakhulu emalokishini lasebantwini abanengi

Sitshengisela ma sesikhulile sikhipha imbali ezimhlophe saba ngani yisihaqa ukuba sesivuma ukuba sikhitshwe sihambe siysebenzisa isihlahla lesi sibe ngumuthi

Imithi yezintu isiyanda emphakathini abantu abanengi sebaphenduka ekusebenziseni imithi yesintu ngoba bayawazi ukuthi iluncedo kakhulu entweni ezinengi.

Njalo ubuso babantu bunakekelwa kahle ngemithi yesintu ngoba imithi leyi iyabe ingela ama chemicals angalimaza isikhumba somuntu yikho kuqakathekile.

Kuqakathekile ukuba abantu belondoloze izihlahla ngoba izihlahla lezi yizo ezisincedayo ekuyenzeni into ezinengi ezisinceda ngempilo kahle nsuku lensuku mele beziphathe ngokuhlonipha.

Imithi yesintu isiyaziwa ngabantu abanengi kakhulu njalo banengi abantu asebeyisebenzisa njalo isiletha imali ngitsho laselizweni ngoba bayabe sebeyithengisela amazwe angaphandle

Izithelo ezinjengama orange ziyasebenziswa kakhulu emithini ehlukahlukeneyo ziyasebenza emithini yezinwele emithini yokugcoba lasemithini yemzimba.

Okumnandi ngokulondoloza izihlahla zesintu yikuba ziyimvelo njalo zasebenza kudala lamanje lokhe zisasebenza azisoze ziphele amandla.

Imithi yesintu iyasebenza njalo entweni ezinengi iyasenza ekulapheni abantu ibancedise entweni zabo zoncansi iqakatheke kakhulu ukuthi ulwazi lwakhona umuntu abelalo

Kuqakathekile ukuba ezitolo lalapha okuthengiswa khona izithelo bebelazo izithelo eziyabe zilapha imikhuhlane, izithelo eziyabe ziyimithi yesintu.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi ma kuyikuthi kulesihlahla esicedeyo esiyenza umuthi endaweni endaweni oyabe uhlala kuyo usinakelele njalo usithelele usigcine kahle.

Imithi yezinto kuqakathekile ukuthi siyilondolozo njalo siyingcine kahle ngoba ezikhathini zalamuhla imithi yonaleyo lezihlahla zesintu yizo ezisebenza entweni ezinjengamafutha.

Eminye imithi iyabe iyizihlahla. Bengathatha izihlahla leziyana bewomise amahlamvu, besebewa cholachola bewagige ukwenzele ukuba ebezimvuthu isebenzeke kahle imithi yakhona.

Imithi yesintu eyalamuhla iyabe iphakitshwe emabhodleleni ayabe ehlukeni, njalo yafakwa imibhalo eyabeetshengisela ukuthi ibizo lomuthi lowo lithini.

imithi eyayisebenziswa esintwini ngezikhathi zalamuhla iyathathwa ihlanganiswe lezinye izihlahla ukwenzela ukuba kuphume umuthi oyabe ulamandla okudlula isihlahla sime sodwa

Imithi yesintu kuqakathekile ukuba abantu beyinakekele kahle. Bebelolwazi lokuyisebenzisa. Bengayisebenzisi ngendlela engayisiyo. Ngoba bengayisebenzisa ngendlela engayisiyo singalimaza abantu.

Sezizinengi indawo ezithengisa imithi yesintu indawo lezi sokuthengiswa imithi kuthengiselwe amanye amazwe ukwenzela ukuthi ilizwe eliyabe lingela omunye umuthi lalo libe lawo.

Ukuba i"aloe vera" isetshenziswe ihlanganiswe lezinye izithelo ukwenzela ukuthi ikhiphe umuthi oyabe usebenza ngendlela eyabe ingaphezulu kokuba i"aloe vera" isebenze yodwa.

Kuqakathekile ukuba ukudla okudlayo kube yikudla okuvela ezithelweni njalo kwenzakale ukuthi ma usidla ukudla uhlanganise ungadli into eyodwa ukwenzela ukuthi ube lomzimba o Health.

Imithi yesintu iyasebenza entweni ezinengi iyakwanisa ukubukeka njengembali zokucecisa endaweni ibuye ibe luncedo emzimbeni njalo futhi.

Imithi yesintu bayayilungisa ngendlela ezihlukeneyo ,eminye ibuya injalo ilokhe isaseyi mbumba. Eyinye ibuya izimbali ,eyinye kuyabe kungamaxolo ,eyinye iyabisizimvuthu sebeyicukuzile.

Ezikhathini ezinengi abantu balokuqhulula imbali bengazi ukuba imbali zona lezi ziyanceda emzimbeni njalo ziyimithi eyabe iqhame kakhulu eyenza umzimba uphile.

Imithi yesiNtu yakathesi usungayithola izimvuthu , uyithole ingamagada kumbe uyithole ingamanzi. Iyanceda ngendlela ezehlukeneyo njalo isifakwa embhodleleni ezehlukeneyo.

Imithi yesintu ezikhathini zanamuhla iyenzwe ngendlela emangalisayo abantu sebekwanisa ukuzigcobela i aloevera bengezwa ukutshisa kwayo sebesebenzisa ngendlela engcono

Ukuqakatheka kwezithelo lemvelo kuqakatheke kakhulu ukuba kufundiswe abantu ngoba imithi yonaleyi esiyisebenzisayo ezibhedlela iyabe ivela ezithelweni zonalezi.

Imithi yesintu khathesi abantu sebeyithatha beyilungise ifanane lemithi yakhathesi ngoba uyayithola sebeyipakitshe phakathi kwamabhodlela lezigubhu ezihlukahlukeneyo ezitshengisa amabizo.

abalimisi labantu bezempilakahle sebabona ukuba licebo elingcono ukuthi imithi esebenza esintwini ihlanyelwe lasezinsimini ukwenzela ukuba itholakale lula

Kuqakathekile ukuba lolwazi ngemithi yesintu ngoba imithi le ayikho yimithi nje kuphela imithi le iyimvelo iyisisoso sethu lapha esavela khona yiyo imithi eyayiselapha insuku zethu

Eminye imithi yesintu iluncedo kakhulu ngoba iyaqinisa amathambo , iyaqinisa lalapho okuhlangana khona amathambo ukuba umzimba wakho ululame ujabule lawe.

Abantu abanengi sebekwazi ukuqakatheka kwemithi yesintu yikho ngezikhathi zanamhlanje umuthi wesintu usungawuthola kuyo yonke indawo ngitsho lasezitolo eziyabe zithengisa ukudla

Kuqakathekile ukuba silondoloze njalo sinakekele izithelo lemvelo ngoba ma kuyikuba siyabe singezwa kahle sisebenzisa zona izithelo zonalezi ukuba sizelaphe

Bayihlanganisa izinto ezinengi, behlanganisa ezinye izithelo, i Aloe Vera ngitsho lezinye izihlahla beyenza umuthi oyabe uqinile.

Imithi yesintu iluncedo kakhulu ebantwini bakhathesi abantu laba babeyikhangelela phansi imithi leyi kodwa indlela esilungiswe ngayo sisebenza indlela ezehlukeneyo.

Imithi yesintu nxa uyikhipha ezihlahleni bayande ukuba beyichole ukwenzela ukuthi isebenze kahle njalo ikwanise lokunathwa ngabantwana abancane

Ezikhathini ezinengi kuleminye imikhuhlane eyabe ifuna ukuba uyilaphe ngemithi yesintu eyabe ingafuni ukuba uhambe esibhedlela ukwenzela ukuba uphephe.

Amafutha ayabe elungiswe ngemithi yesintu aluncedo kakhulu emzimbeni womuntu ngoba akasoze ekutshiye ulamanxebanxeba Ayabe eyapholisa yonke inhlungu emzimbeni

Imithi yesintu abantu bayisebenzisa ngendlela ezihlukeneyo. Kulabantu abathiwa yizangoma noma izinyanga abayabe besebenzisa imithi leyi ukunceda abantu noma ukulimaza abantu.

Esintwini kulabantu abasebenza ngemithi yesintu. Abantu laba bathwa zisangoma njalo abantu laba bayancedisa umuntu ukuba ebe lalo ulwazi lokusebenzisa leyo mithi.

Eskhathini esinengi ,abantu bayabe bengena emagangeni behlola ukuba imithi ethile iyatholakala yini esigabeni esithile .Lokhu kuqakatheke kakhulu kuyenzelwa ukuthi bebelolwazi olunengi .

Ezikhathini zalamuhla imithi lezithelo zesintu sisebenziswa endleni ezinengi. Iyathathwa ifakwe emabhodleleni beqale beyeyilungisisa ukwenzela ukuba abantu beyisebenzise ngendlela ephephileyo.

Kuqakathekile ukuba imithi yesintu beyihlolisise ukwenzela ukuba ingasebenzi emuntwini ukuba imlimaze .Isebenze ukumu yelapha esifeni ayabe ekhangelane laso.

Sokuphucukile okwemithi yesintu ngezikhathi zanamuhla. Sebelakho ukuthatha amaphitshisi bewahlanginise le alovela, ukwenzela ukuthi bakuyenze umuthi okwelaphayo izikhini.

I alovera yisithelo esiluncedo kakhulu ezintweni zokuhlambulula umzimba iyanceda kakhulu ukuba ihlambulule ubuso njalo iyasebenza futhi ekuyenzeni isepa yokugezisa inwele

Imithi yesintu, ezikhathini zalamuhla .Abantu bayayithatha beyifaka fake phakathi kwamabhodlela noma izigubhu ukwenzela ukuthi abantu abayithengayo bebone ukuba isebenzani.

Iyafakwa emabhondleleni ahlukeneyo imithi leyi eyinye iyabe isebenza ingamafutha okugcoba ubuso lomzimba eyinye ingamafutha okugcoba inwele noma isepa yokugeza inwele.

Kuqakathekile ukuba abantu abayabe belamaplazi loba lapho okulinywa khona bebelolwazi lokugcina inyosi ukwenzela ukuba zibayenzele uluju oluyabe luzanceda abantu

Imithi yesintu isitholakala ngitsho kwezinye izibhedlela, ukuthi beqale bakunathise wona ukwenzela ukuba uphangise ukululama. Imithi le ilamandla amangalisa kakhulu.

Imithi yesintu iqakathekile ukuba itholakale endaweni ezinengi ezehlukeneyo. Ukwenzela ukuthi abantu beyithenge , ngoba abantu abanengi abakwanisi ukuyayidinga emagangeni.

Kuqakathekile ukuba abantu belondoloze imvelo ngoba kulezimbali ezisebenziswa zinyosi ukuyenza uluju olunceda abantu emithini eminengi kakhulu

Abantu abanengi bayathatha ngitsho lempande yezihlahla ngoba impande leyi eyezihlahla yiyo esebenza ingumuthi kwesinye isikhathi, njalo kuyasebenza ngitsho amahlamvu.

Izihlahla eziyenza imithi yesintu sebeziphucula beziyenze zibe zithengiswa endaweni ezinkulu seziyelapha izinto ezihlukeneyo ngoba sebezilungisile bazipakitsha emabhodleleni.

Imithi yesintu etholakala ezihlahleni ikhitshwa ngendlela ezinengi kulezo zihlahla kweyinye kusebenza imbali kweyinye kusebenza amaxolo kweyinye kusebenza ngitsho lamahlamvu kuqakathekile ukuba ubelolwazi.

Imihlobo lemihlobo yezithelo ezisebenza njenge mithi yesintu ziyabe zilendawo lapha ezithengiswa khona uyathola bethengisa ehlukeneyo kwenye indawo kwenye indawo bethengisa omunye umhlobo

Banengi abayenza imali ngokuthengisa imithi yesintu bayathatha imithi leyi beyifake ngamabizo ayo langemisebenzi yayo beyenze ihlukane echolwayo icholiwe engacholwayo itshiywe injalo.

Okwamanje uluju seluthengiswa kakhulu abantu abanengi sebesebenzisa uluju kuletshukela ngoba bayakwazi ukuba uluju luloncedo kakhulu entweni zesifuba lento ezinengi ezimayelana lomzimba

Ngezikhathi zanamuhlanje imithi yesintu lezihlahla zakudala sezisebenza entweni ezinengi ngitsho lasemafutheni, emasepeni okugeza langaphi ngaphi.

imithi yesintu bayayi colacola eyinye ithengiswe izimvuthu eyinye izingaja eyinye njalo beyifake emanzini ithengise ihlangane lamanzi ukuze isebenzekahle

Imithi yesintu silungiswe yafanana lemithi yakhathesi endaweni ezinengi. Sungayithola layo ingamathebulethi ukwenzela ukuthi uyisebenzise ngendlela eqondileyo.

Ukuba izikini zethu zibukeke zihlambulukile njalo ziphele amaqhubu kuqakathekile ukuthi sisebenzise umuthi wesintu okuthiwa yi alo vera lokhu kuyakunceda kakhulu ukuhlambulula isikini lokuthi ubukeke umuhle

Imbali sizisebenzisa entweni ezinengi kwesinye isikhathi ziyasebenza njengemithi imithi yesintu isebenza ngendlela ezihlukeneyo njalo iphuma ezihlahleni ezihlukahlukeneyo kumbe embalini.

Ezkhathini zalamhlanje sebehlanganisa imithi. Kuhlanganiswa indlela imithi yakudala eyayisetshenziswa ngayo lemithi yakathesi, ngoba kuqakathekile ukuthi imithi isetshenziswe ngendlela eqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi sibe lolwazi emithini yesintu, ngoba lezi izinto esizithatha ezihlahleni yizo izinto ezingeke zilimaze izikini zethu. Abanengi abantu basebenzisa imithi yesintu ngoba bayakwazi ukuthi iyanceda kakhulu.

Izihlahla lezi bayaziyekela zikhule zingakhula besebe qhulula imbali zakhona ngoba imbali zakhona yizo ezisebenza njengemithi .Imbali lezi bayazisebenzisa ziwonyisiwe noma zingawonyiswanga.

Ulwazi lwemithi yesintu lokuba izihlahla zakhona zinakekelwa njani kuqakatheke kakhulu ebantwini ukwenzela ukuba banakakele izihlahla zakhona lazo zikhiphe izithelo ezelapha umzimba.

Ukuba lolwazi lokusebenza kwemithi yesintu lokusebenza kwezihlahla lezithelo ezisemhlabeni kuqakatheke kakhulu ebantwini ngoba imbali ezinengi ziyasebenza njenge mithi.

Kuqakatheke ukuba abantu benakekele imvelo, bebekwazi lokubisela izihlahla eziphumileyo behlanyele ukwenzela ukuba izihlahla lezi zibe lusizo emphakathini lasesizweni.

Ezibhedlela ezikhathini ezinengi sungathola kuleminye imithi eyabe ingeyesintu sokuhlanganiswa ngezikhathi zalamuhla imithi yalamuhla lemithi yesintu ukwenzela ukuthi kusindiswe abantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu babe lolwazi lwemithi yezintu ukwenzela ukuthi bayisebenzise ngendlela elungileyo ngoba abanye bacina belimala ngokungazi ukuthi isebenza kanjani

Imithi yesintu kuqakathekile ukuba nxa ungumlimisi oyilimayo, ubelolwazi lomhlabathi odingakalayo ukwenzela ukuba itshakaze masinyane njalo kumele uhlale uyithelela.

Kuqakathekile ukuthi abantu bebelolwazi lwemithi yesintu. Njalo beyisebenzise ngokufaneleyo, ekwenzela ukbai imizimba yabo iqinine njalo ilulame nxa kuyikuthi ibehlaselwe yimkhuhlane.

Kuqakathekile ukuba abadala bencedise abantwana ngolwazi lwemithi yesintu. Lokhu kuyanceda ngitsho lesizukulwana esilandelayo. Ukuthi sibe lolwazi lwemithi yesintu lemisebenzi yayo.

Kuqakathekile ukuba njengabantu silime izithelo eziyabe zinceda imizimba yethu ukululama. Izithelo eziyabe ziyimithi njalo ziyikudla esikhathini esisodwa.

Umuthi wesintu kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi ubelawo lasengadini yakho ukwenzela ukuthi ma susiyakhipha izinto engadini uke uthathe lawo uhlanganise lokudla.

Ukusebenziswa kwemithi yesintu kuqakathekile. Kuqakatheke njalo lokuba abantu benakekele izihlahla lezi esithatha kizo imithi yesintu. Nxa zingela manzi bezithelele ukwenzela ukuthi ziqine.

emithini yesintu asu muntu wonke olalo ulwazi lokuba isebenza njani kuyabe kulabanye abayabe belolwazi njalo kuqakathekile ukuthi ma uyabe ungelalo ulwazi lokuthi isebenza njani imithi udinge umuntu okwaziyo

Kuqakathekile ukuba abantu bephathe kahle imvelo, bephathe kahle lezimbali ezitshakazayo ngoba imbali lezi sokungayenzakala ukuba zibe yizo eziletha imithi

Kuqakathekile ukuthi lezibhedlela ezitsha zibelalo ulwazi lwemithi leyi eyesintu ngoba imithi leyi singanceda abantu abanengi njalo singafaka utshintsho endaweni ezinengi.

Imithi yesintu eyakhathesi ayisafani leyakudala. Silungiswa ezindaweni lapho okulungiswa khona imithi ukwenzele ukuthi sikwanise ukuyisebenzisa ngendlela engcono.

Kuqakathekile ukuba abantu begcine kahle imvelo njalo bexwayise abanye abangaziyo ukuphatha kahle izihlahla ukuba bezigcine kahle ngoba izihlahla zona lezi yizo ezisincedayo ukuthi siphile.

Kuqakathekile ukuba abantu nxa belolwazi lwemithi yesintu noma isithelo esigayelapha imikhuhlane bethathe ulwazi lolu belufake ebulembini ukwenzela ukuthi abantu abanengi labo beluthole lowo lwazi

Imithi yesintu iyasetshenziswa kakhulu emafutheni esiwagcobayo nsukuzonke. Lokhu kuyanceda kakhulu ukusebenzisa amafutha ayeziwe ngemithi yesintu ngoba kuyabe kuyizinto ezivela emhlabathini ezingeke zilimaze i-skin.

Ngeke ubulawe yisifuba kulemithi yesintu yikuphokuyithatha uyifake emanzini kuyanceda ukulungisa ingaphakathi yomuntu ukwenzela ukuthi engahlaselwa yimikhuhlane yesifuba.

Kuqakathekile ukuba abantu ezintweni abayabe bezidla ,kube lezinto eziyabe zingezelela ukululama emzimbeni. Imithi yesintu iqakathekile ukufakwa ekudleni.

Kuqakathekile ukuba nxa kuyikuba awukwazi ukuthi umuthi wesintu usebenza njani, uhambe esangomeni loba emuntwini osebenza ngemithi ukwenzela ukuba akusize.

Izihlahla ezinengi ezisebenza njengemithi esintwini kuqakathekile ukubakwazi ukuba masesivuthiwe siyabe sesinjani ukwenzela ukuthi usisebenzise ngendlela eqondileyo.

Balutshwana abantu abalolwazi lwemithi yesintu lokhu kuyenza ukuba abantu abangena enkingeni sebedinga ukuthi bayelatshwe ngemitshi yesintu baswele ukuthi bangaqonda kuphi.

Imithi yesintu ilusizo njalo iqakatheke kakhulu ebantwini banengi abathi bengatshayisana lezihlahla beziqhulule bengazi ukuthi izihlahla zakhona zilusizo ekubeni bephile.

Okutshengisela ukuthi imithi yesintu iqakathekile esigabeni uyathola indawo lendawo kulalapha okuyabe kuhlanyelwe khona imithi yesintu kwaba lezihlala ezinengi ukwenzela ukuthi ingaswelakali.

Abadala bakholwa ukuba kuqakathekile ukuthi abantwana bakhathesi bebelolwazi lwemithi yesintu ngoba akwaziwa okungenzakala emuntwini engelayo imali yokuya esibhedlela. Kuqakathekile sibili ukuthi bebelalo ulwazi lonalolo

Ngokufaka emanzini, ukucuntacunte, ubesubhoyilisa amanzi lawa unathe. Imkhuhlane eminengi iyaphuma emzimbeni, ngoba siyazi ukuthi akusimkhuhlane yonke efuna ukuhanjiswa esibhedlela

Isihlahla se Alovera yisihlahla esisetshenziswa kakhulu esintwini. Siyasebenza entweni ezinengi. Siyalungisa ukuba ubukeke kuhle ukhazimule njalo labantu besikhiwa basisebenzisa kakhulu emithini yokugcoba.

Ezikhathini zalamuhla asibantu abadala bodwa abasebenzisa imithi yezintu. Imithi yezintu iyaqhubeka njalo isiba lamandla ngoba yiyo imithi eyabe itshiphile njalo itholakala lula.